Turabona ibikoresho vyo mu masomero vyinshi bitandukanye ivyugucapa ivyukwandika ibiharuro ivy'inkino n'ibindi vyinshi turabona kandi ninyubako zitandukanye.

Twihweje neza turabona ibiti birebire, kandi bifise amashami maremare atotahaye, turabona kandi ivy'inkino bitandukanye, ndetse n'abanyeshuri bariko barakina izo nkino iz'amaboko n'iz'amaguru.

Akazu ka sugumwe kubatswe ku buryo bwa kijambere gafise n'amarame hejuru, kandi gafise ibombo abantu bakoresha mu gukaraba mu gihe bavuye kwituma cangwe kwihagarika.

Twihweje ineza turabona ibikoresho vyishi bitandukanye ivyinyubako ivyukwimenyererezako ndetse n'ivyinkino tubona kandi ibikoresho vyo mu masomero amakaye, amakanamu n'amagome.

Ikihike neze hajiranamo na masomero menshi yatandukanyi ndetsen'masomero yemwe menererezo tuigumekanzi nibikoreshoo vy'masomero bitandukanyye amakayi amakara mu, ndetse n'ibitabo.

Ikibuga kinini cane, gifise n'aho abantu bicara, mu gihe baje kurorera umupira aliyo madaraja, cari kirimwo itapi ,cangwe igazo risa nurwatsi.

Turabona inyubako nyinshi zitandukanye ,turabona amasomero, turabona ibitaro ,turabona abagwayi, abanyeshure ndetse n'abandi benshi, turabona kandi n'imirima myishi itotahe.

Twiheje neza turabona amasomero meshi cane turabona n'ibibuga vy'inkino bitandukanye vy'imipira y'amguru ni y'amaboko ndetse turabona n'ibikoresho bimwe bimwe bikoreshwa muriyo mikino.

Turabona ubuzu bwasugumwe bwinshi kandi bwiza butandukanye .turabona n'amasomero menshi atandukanye ndetse n'abanyeshuri bariko baraja kwayo masomero turabona n'ibiti vyinshi.

Twihweje neza, turabona ibikoresho vyinshi bitandukanye; ivy'ukwubaka, ivy'ukwimenyererezako ndetse n'ivy'inkino; turabona kandi n'amasomero menshi atandukanye, ndetse abanyishuri bari kwiga neza.

Twihweje neza turabona ibikoresho vyo mu masomero vyishi turabona ndetse turabona n'ivyugukina turabona kandi n'ibikoresho bakoresha amakaye amakaramu n'ibindi

Ishure ryiza cane, rifise ikibuga bakinirako, umupira w'amaboko; hirya yaco, hariho ikibuga, kirimwo utwatsi dukeyi, bari badukase; imbere yaryo, hari ishure rinini.

Turevye neze turabona ibikoresho vyinshi bitandukanye ibikoresho vy'amasomero ibikoresho vyo kubaka n'ibindi turabona amakaye, amakaramu ndetse n'imashini nyabwonko.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye rifise ibiyo bisa n'ubururu ibisa nurwatsi ibigomba gutukura ryari rifise n'urubaraza hari hahagazemwo abantu batatu.

Twihweje neza turabona inyubako nyinshi zitandukanye, iz'amasore, iz'uburiro, ndetse niz'utuzu twa sugumwe, turabona kandi utuzu twa sugumwe twa kijambere twubatse neza dusa neza.

Twihweje neza, turabona amasomero menshi cane, afise ubuzu bwa sugumwe butandukanye, ndetse n'ibikoresho vyo mur'ubwo buzu bwa sugumwe, turabona busa neza kandi butotahaye.

Twihweje neza turabona ubuzu bwa sugumwe bwinshi kandi bubutandukanye kandi turabona n'ibikoresho vyo muri ubwo buzu bwa sugumwe, turabona kandi n'amasomero menshi atandukanye ndetse n'abanyeshuri bo kuri ayo masomero.

Tubihweje neza turabona ibibuga vy'inkino vyinshi bitandukanye turabona ni ibiti vyinshi, kandi birebire bitotahaye, kandi bishajije bifise amababi maremare.

turavye neza turabona inyubako nyinshi zitandukanye z'amasomero amavuriro n'izo gusoma turabona n'ibikoresho byo kwiga bitandukanye ibitabo amakayi n'amakaramu.

Twihweje neza turabona inyubako nyinshi zitandukanye turabona mw'isomero abanyeshuri bariko bariga ivyigwa bitandukanye ivy'ibiharuro ivy'u gusoma ndetse no gucapa.

Abanyeshure bariko barakina ku kibuga c'umupira w'amaboko bamwe bambaye utujire dusa n'urwatsi abandi dutukura umwe ni we yari afise umupira uwari yambaye utwo dusa n'urwatsi.

Akabati kanini cane gafise impande zibiri gafise ivyumba vyinshi bitandukanye icumba kimwe kimwe harimwo ibitabo vyinshi bakoresha mu gusoma no mukungura ubwenge.

Abanyeshure benshi bari bambaye imyambaro isa n'urwatsi, amabutura n'udusengeri; abandi bari bambaye imyambaro isa n'ubururu. Imbere yabo hariho uwubamenyereza.

Twihweje neza turabona ibibuga by'inkino bitandukanye byabona iby'inkino z'amaguru ivy'inkino z'amaboko tuaana kandi n'ibikoresho by'umuritso nkino y'imipira n'ibindi tubana kandi n'ibiti bitotahaye.

Twihweje neza turabona inyubako nyinshi itandukanye turabona izuburaro, turabona impuzu abanyeshure ndetse turabona n'ibikoresho vyo kw'ishure akaye n'amakaramu.

Ti koijeneza turabona ibikoresho vyinshi bitandukanyi vy'amasomero turabona amakaye amakaramu, ndetse n'ibikoresho yabigisha ibitabo, ndetse n'ibindi zibabona, kandi n'amasomero ashijije cane.

Twihweje neza turabona ibikoresho vyo mw'ibitabo amakaye n'amakaramu ndetse kandi turabona n'abanyeshure bariko baraja ku masomero bashajije neza cane.

Twihweje neza turabona amasomero menshi cyane iruhande yayo hari ibibuga vy'inkino bitandukanye ndetse abanyeshuri bamwe bariko barakina urukino rw'umupira w'amaguru.

Igori ririmwo utwatsi twiza cane ikibuga c'umupira wamaboko hirya yaco hariho amashure yubakishijwe amabati asa n'urwatsi cane.

Twihweje neza turabona inyubako nyinshi zitandukanye, turabona amasomero, turabona amavuriro ndetse n'inyubako z'uburaro, turabona kandi ibikoresho vy'uburaro aho tubona ibitanda ndetse n'ibindi.

Turabona amasomero menshi atandukanye, turabona n'abanyeshuri bariko baja ku masomero ndetse n'ibikoresho vyo mwishure, amakaye, amakaramu, ndetse n'ibitabo turabona kandi n'ibiti bitotahaye.

Abantu indwi bariko bakina umupira w'amaboko umupira wari hejuru na bo barindiye ushike umwe aceyinjiza uwundi yari yarindiriye kugira awusame.

Ikibuga kinini cane, cari imbere mu rupangu, hariyo abantu, benshi cane, bambaye imyambaro, itandukanye; imbere yaco, hari inzu, nini cane, igeretse kane.

ndabona ishure ryiza cane ririmwo intebe nyinshi kandi nziza cane ndabona ibikoresho vy'abanyeshure ku ruhande hari umwigisha ariko aratanga icigwa

Twihweje neza turabonaho ubuzu bwa sugumwe bwinshi kandi bwiza cane ababukoresha bakabufata neza iruhande turabona abanyeshure bashajije kandi bateye igomwe.

Twihweje neza turabona ibibuga vy'inkino bitandukanye abanyeshuri nabo bariko barakina inkino zitandukanye iruhande hari imirima iteye igomwe cane n'ibiti bire bire kandi bitotaye.

Twihweje neza turabona ibibuga vy'inkino abakinyi bari gukina imikino itandukanye bari kumwe n'abarorerezi babo iruhande hari ibiti bitutaye cane.

Twihweje neza turabona bikoresho vy'amasomero vyinshi bitandukanye turabona ivyo gupima ibiro, turabona ivyo gupima uburebure, turabona kandi n'ibiyo gupima uburinganire.

Twihweje neza turabona inyubako nyinshi cane zitandukanye turabona iy'ubuhinga y'amasomero amavuriro ndetse n'iz'uburare turabona kandi n'ibikoresho byomu buhinga bifasha gutahura ibyigwa abanyeshuri

egeneza curabona inyubako nyinshi zitandukanye amasomero amavuriro ndetse nayuburiro cyabona kandi nibikoresho byinshi byo mu masomero ndetse nivyo mumavuriro.

Ikibanza ciza cyane gisukuye neza kirimwo udutoboro kandi abanyeshuri bigiramwo na cane cane abiga ibijyanye no kuvura indwara zifatiye kw'isuku rike.

Ikibanza ciza cane bicaramwo mu gihe bariko bariga ibijanye no gukora amatara, hariho nuturahuri bashiramwo amazi yo kunywa, hirya yaho hariho ikaramu bandikishe.

Ikibanza kinini cane carimwo umuntu umwe kandi gisize ibara ryera hasi no mu mbavu. Ariko inyuma yari amatafari aturiye.

Twihweje neza turabona, inyubako nyinshi zitandukanye ,izuburiro ry'amasomero, amavuriro, ndetse n'izuburaro turabona kandi n'ibikoresho vyo mu masomero iyo yafasha gushingura ibikoresho vyabo.

Twihweje neza turabona amasomero menshi atandukanye ,turabona n'ibikoresho vyo mu masomero ndetse n'ibikoresho vyo mu buhinga turabona kandi nintebe nyinshi zitandukanye kandi nziza.

Ikibanza ciza cane, cubatswe neza, cubakishijwe amatafari, aturiye; hagati hariyo utumeza, udutebe duto duto, abaganga bicarako, mu gihe bariko, baranakaraba.

Twiheje neza turabona amashure menshi kandi meza cane, abigisha bariko baratanga ubumenyi ku banyeshure babo, abanyeshure nabo bagakurikirana abigisha babo.

akabati kanini cane kari kw'ishure karimwo ibitabo vyinshi biri mubwumba bitandukanye abanyeshure baja gusoma kugirango baduze ubumenyi

Akabati karimwo ibitabo vyinshi biri mu cumba kimwe kimwe. Icumba kimwe kirimwo ibitabo vyinshi abanyeshure bigirako kugira ngo baduze ubumenyi baronse.

Turavye neza turabona inyubako nyinshi zitandukanye, amasomero, amavuriro, inzu z'uburaro ndetse n'uburiro turabona kandi n'inyobako zokwigiramo ibyigwa vy'indimi.

Twihweje neza turabona ibikoresho vyinshi bitandukanye, ivyo mu masomero, ivyo mu nyubako z'ubuyobozi ndetse n'ibindi, turabona kandi ibiti bibiri bitotaya kandi vy'amababi maremare.

Akabati karimwo ibitabo vyinshi ibitabo binini cane harimwo ivyera n'ibisa n'ubururu n'ibitukura abanyeshure baja gusoma kugira ngo bungure ubumenyi.

Ikaramu bakoresha mu kwandika zinini zinini bazita marikeri zifise amabara atandukanye kandi inyuma hose hatandukanye cane.

Twihweje neza turabona ibibuga vy'inkino vy'amasomero bitandukanye ivy'umupira w'amaguru n'ivy'umupira w'amaboko turabona kandi niyindi mikino myinshi kandi itandukanye turabona kandi nibiti bitotaye.

Twihweje neza inyubako nyinshi zitandukanye amasomero uburiro ndetse niy'uburaro turabona kandi imirima myinshi itotahaye irimwo ibiti birebire kandi bishajije.

Ishure rinini cane rifise imiryango myinshi cane, ribonekesha hanze urubaraza runini abanyeshure bacamwo mu kugendagenda; haboneka amadaraja bacako bagenda barurira.

Ikibuga gitoyi kirimwo umusenyi kiri mu ruzitiro indani, hagati murico hariyo imodoka yo mu bwoko bwa porobogisi, inyuma hariho inzu isize irangi ryera.

Ishure ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye, hirya yaryo hariho igiseke cangwe ikivumvu kizamwo amazi bakaraba cangwe bakoresha ibindi.

inzu nziza cane yobakishijwe amatafari aturiye hagati muriyo hariyo utunogo twinshi ducamwo umwotsi nu kuvuga nigikone bacumbiramwo indya abantu bashobora gufungura

Twihweje neza turabona amasomero menshi yatandukanye turabona ndetse n'amabendera y'ibihugu bitandukanye na cane cane igihugu c'uburundi, turabona kandi nibiti bitotahaye kandi vyiza.

Amashure menshi yubatse ku muzingi hagati muri yo hariho ikibuga cari giteye ko utwatsi dukeyi. Ayo mashure amwe yari asakajwe amabati yera ayandi amabati asa n'ubururu.

Ishure ryiza cane rifise imyango isize amabara asa n'ubururu, kandi rifise amabati atukura, kandi rifise ni biyo vyiza cane.

Tubihweje neza turabona amasomero menshi atandukanye turabona n'abanyeshuri biga kwayo masomero turabona, kandi n'ibibuga vy'inkino bitandukanye, ndetse n'ibikoresho vyo kuri vyo bibuga vy'inkino nk'imipira y'amaguru.

Twihuye geneza turabona amasomero menshi cane turabona n'ibibuga by'inkino byinshi bitandukanye aho abanyeshuri bariko barakina inkino nyinshi zitandukanye turabona n'ibiti birebire kandi bitotaye.

Twihweje neza turabona amasomero menshi cane turabona, kandi n'ibiti birebire bifise amababi maremare, kandi bitotaye cane turabona, kandi ni abanyishure bagiye ku masomero.

Twihweje neza turabona amasomero menshi cane turabona n'ibikoresho vyomu mumasomero amakaye amakaramu ndetse n'ibitabo vy'ivyigwa bitandukanye ivy'ibiharuro ivy'indimi nivyo gucapa n'ibindi.

Twihweje neza turabona amasomero menshi cane turabona kandi n'amabendera y'igihugu c'uburundi ndetse nibendera ry'ubumwe bw'abarundi turabona kandi n'ibitsi birebire bishajije.

Ishure rinini cane ryarimwo intebe nyinshi cane intebe imwe yicarako abantu babiri abanyeshure bari bagiye gukina ariko ibikoresho babishizeyo umwe wese kandi vyinshi.

Twihweje neza turabona inyubako nyinshi zitangukanye, turabona nk'inzu y'umuyobozi, turabona amasomero, turabona kandi ibiti birebire kandi bitotahaye, turabona n'imirima itotahaye.

Ikibanza kinini cane kiri muburyo bwa kijambere abantu bicaramwo mu gukoresha imashini nyabwonko, umwe wese yariko akora ivyiwe nukuvuga akorera abantu.

Twihweje neza turabona amasomero menshi yatandukanye turabona n'imirima myinshi myidza itotaye ndetse turabona n'ibitsi birebire bifise amashami maremare kandi bitotahaye.

Umwana muto cane yari yicaye ku ntebe yambaye umwambaro w'ishure, imbere yiwe hari igitabo c'ibiharuro n'ikaye y'ibiharuro hamwe n'ikaramu zibiri.

Umwigisha, yari imbere, ariko yigisha yambaye, ishati ryera, ririmwo uturongo, twirabura; yariko arandika ku kibaho, acagagura urudome; "ubukene".

Twihweje neza turabona ibikoresho byomu masomero bifasha abanyeshuri kumenya ubuhinga butandukanye, turabona kandi n'ibikoresho by'amu masomero amakaye n'amakaramu.

Turabona amasomero, menshi, atandukanye; ay'uburaro, ndetse n'ay'ivyigwa, turabona kandi, n'amazi meza, n'ibikoresho vyo kuvoma, amazi y'abanyeshuri.

Turavye neza, turabona Inyubakwa nziza zitandukanye ivya ,amasomero ,iyuburiro, iyuburaro ,ndetse nitugasuguwe turabona kandi y'ishure riko bararya ku masobiro atandukanye

Twiheje neza turabona inyambaro itandukanye turabona ipataro imipira n'ibindi turabona kandi n'ibikoresho vyo mumasomero amakaye amakaran n'ibindi.

Ishure rinini cane ryubatswe n'amatafari risize irangi risa n'umuhondo, hagati muri ryo hariyo intebe zitonze ku murongo abanyeshure bicarako na cane cane mu kwiga.

Urupangu runini cane, imbere hariyo abantu bari bakoze umuzingi, inyuma yarwo rwari rufise umwango, ufise amaferi kandi asize amabara asa n'urwatsi n'ayera, n'ibiti vyinshi birebire kandi bisa n'urwatsi.

ishure rinini cyane rifise ivyumba bitandukanye rimwe risakajwe amabati mashasha irindi amabati yaheze imbere yayo hari kibuga hakaba n'amashugwe azitiye.

Twihweje neza, turabona amasomero menshi atandukanye, ndetse ibikoresho vyo mu masomero; amakayi, amakaramu ndetse n'intebe, turabona kandi n'ivyigwa bitandukanye; ivy'indimi, ivy'uguharura ndetse n'ibindi.

Ishure rinini cane ririmwo imeza umunyeshure wese yicarako, akongera akandikirako. Kandi ryari ripanzeko ibitabu vyinshi ndetse n'amakaye abanyeshure bakoresha.

Ikibanza ciza cane icumba cubakishijwe amatafaraturiye harimwo ububati babikamwo ibitabo n'intebe abanyeshure bicarako zikozwe mu biti.

Twihweje neza turabona ivyigwa vyinshi bitandukanye, turabona ivyu gusoma, turabona ivy'ibiharuro, turabona n'ivy'ugucapa, turabona kandi n'abanyeshuri babinezererewe kandi bashajije.

Twihweje neza turabona ibido irimwo amazi meza yo kunwa turabona kandi n'umurima utotahaye urimwo ibiterwa vyinshi imboga ibiharage n'umuceri.

Ikibaho cirabura cari gicafyeko umuntu, cerekana ibihimba bigize umuntu guhera ku mutwe, amaboko amaguru, umutumba, amaso, amatwi ndetse n'ibindi vyose bigize igihimba c'umuntu.

Turabona ibikoresho vyo mumasomero bitandukanye intebe, ibitabo, amakaye ndetse n'ububati bwo kubika ibikoresho vyo mw’ishure, turabona kandi n'ivyigwa bitandukanye.

Twiheje neza turabona ibiro vy'ubuyobozi bitandukanye turabona kandi n'amashure menshi cane abanyeshure bariko baraja kwiga ibyigwa kandi turabona n'ibiti bishagije bitotahaye.

Twihweje neza, turabona inyubako, nyinshi zitandukanye, iz'uburaro, iz'amasomero, ndetse n'amavuriro; turabona n'ibibuga vy'inkino, vyinshi bitandukanye; ivy'umupira w'amaboko, ivy'umupira w'amaguru, ndetse n'ibiti, bitotahaye.

Twihweje neza, turabona amasomero, menshi yatandukanye turabona kandi, ni mirima myinshi itotahaye y'ibigori ,Ibiharage ni y'umukeri, turabona kandi ni biti birebire kandi biteyigomwe kandi bishajije.

Abana batatu bari bavuye kw'ishure, umwe yikoreye ibase irimwo inrya bagomba kurya, bariko baca mu kayira gatoyi, hampande yako hariho ivyatsi bibisi cane.

Intebe nyinshi cane zikozwe mu mbaho ziri mw'ishure ata munyeshure n'umwe azicayeko zitonze ku murongo kandi itara ryariko riraka, hagati mw'ishure hariyo ikibaho cirabura.

Akana gatoyi kari kicaye mw'ishure kambaye umwambaro w'ishure wera hamwe n'ijipo isa nubururu, imbere yiwe hariho igitabo c'ibiharuro n'ikaye y'ibiharuro hamwe n'ikaramu hagati.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi hejuru hari bicu vyera n'ikirere gisa n'ubururu n'ishure hambavu yubakishijwe amatafari aturiye n'amabati yera.

Tuyiweje neza turabona nyuwa ko nyinshi zitandukanye tubabona n'amasomero menshi atandukanye turabonamimirima myinshi, kandi itatahaye harimwo ibidyi birebire, kandi bifise amashami mare mare.

Turevye neza turabona inyubako nyinshi zitandukanye turabona amasomero turabona ivyuburiro turabona ivyubuyobotsi eka ndetse n'amavuriro turabona kandi n'abanyeshure bagiye ku masomo.

Ikibuga kinini cane giteyemwo ivyatsi bisa n'urwatsi, izuba ryariko riraka. Imbere yaryo hariho ishure rinini cane abanyeshure bigiramwo.

Tubihweje neza turabona amasomero menshi atandukanye turabona kandi nabanyeshure biga kuri ayo masomero turabona n'ibikoresho vy'umaraw amasomero nk'intebe n'ibindi turabona kandi imirima rutaye.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi kandi hariko haka izuba hagati muri co hariyo inzu sishi imwe isize amabara yera n'amabati atukura hijya hariho n'ibindi vyinshi.

Ikibuga kinini cane, kirimwo umusenyi hagati murico hashinze ibendera ry'igihugu c'uburundi, hirya yaco hari Amashure ,amanikishije amabati atukura.

Twihweje neza turabona ,inyubako nyinshi zitandukanye ,turabona amasomero ,turabona uburiro turabona ndetse n'ibitabo ,turabona kandi nimirima itotahaye iyirimyemwo ibigori n'ibiharage.

Imeza nini cane isize irangi ryera. Kur'iyo, hariko udukoresho two gucapa, impande naho, hariko urupapuro rwariko ikibazo, bashaka gukora n'imashini nyabwonko impande.

Inzu nyinshi cane zitonze ku murongo hagati muri zo hariho ibarabara ririmwo utugazo dukeyi n'igiti kinini cane kiriko amashami asa n'urwatsi.

Ikibanza ciza cane carimwo intebe nyinshi n'imeza zari ziteretseko ibitabo vyinshi, kandi n'amakaye menshi harimwo n'abanyeshure batatu.

Twihweje neza turabona ibikoresho vy'amasomero bitandukanye ,turabona intebe zo kwicarako abanyeshure zisa neza cane, turabona kandi n'ibikorehesho vyo mw'ishure nk'amakaye, amakaramu.

Tuyuhije mi za turabona ibihuka vyenginomu bitandukanye ivyo mipira y'amaguru ivyo mipira y'amaboko turabona kanzi na banyishure bariko baraja ku masomiro atandukanye bashejiji babirewe cane.

Ibarabara ata kaburaimbo ririmwo ni ukuvuga ibarabara ry'ibivu hirya yaryo hari ikibuga kirimwo igazo hirya yaho hari inzu iboneka kari isengero y'abakatolika impande hariho inkengeri bavuzamwo.

Turavye neza turabona inyubako Nyinshi zitandukanye ,turabona iz'amasomero, turabona iz'amavuriro ,turabona kandi niz'uburaro ndetse turabona n'abanyeshure bokwayo masomero bashajije.

twihweze neza turabona inyubako nyinshi zitandukanye aho tubona ubuzu bwasugumwe aho tubona amashuri turabona kandi n'ibitaro abagwayi bivurizako kandi turabona n'imirima itotahaye

Inzu iriko idirisha ririko ibiyo, Ibiyo vyera kurivyo hariko ikarata bashyizeko kandi hasi hasize irangi ryera.

Turabona amasomero menshi atandukanye turabona n'ivyigwa vyinshi bitandukanye vy'ibiharuro, ivyo gusoma ndetse nivy’ugucapa turabona kandi n'abanyeshure babinezererewe.

Akazu kasugumwe kubatse neza cane gafise ivyumba bitanu hirya yaco hasize isima, akumba kamwe kamwe kajamwo umuntu umwe w'umuhungu.

Ishure rinini cane, ryarimwo ikibaho cirabura, harimwo intebe zitonze kumurongo, zikozwe mu biti ,kandi zisize irangi.

Ibarabara ryiza cyane ry'ikaburimbo hirya yaryo hariho abantu babiri umwe yambaye umupira utukura uwundi umupira wera bariko baratambuka bagenda hirya mu kubamfu naho hari inzu isiza mabara asa n'ubwatsi hejuru.

Twiheje neza turabona inyubakwanyinshi zitandukanye zifise n'ibikoresho vyinshi bitandukanye amabumbu y'amazi ibiti bitotahaye, kandi birebire, ndetse nimirima itotahye.

Twihweje neza turabona amasomero menshi atandukanye ndetse turabona n'abanyeshure bagiyeko ayo masomero turabona kandi n'ibikoresho vy'omasomero vyinshi bitandukanye y'ibitabo n'amakaramu.

Ishure ryiza cane rifise imiryango myinshi; hasi hasize ibararyera, ku miryango amabara y'ubururu, amabati atukura ndetse n'amabati atukura.

Urupapuro rwanditse ko indome urupapuro rwera rumanitse ku nzu inzuyubakishijwe amatafari aturiye amatafari meza cane atonze ku murongo isakajwe amabati.

Twihwejr neza turabona ibiti birebire kandi vyiza cane bitotahaye turabona kandi amazu meza kandi cane iruhande yayo hari imodoka isa neza cane.

Twihweje neza turabona ibikoresho vy'ishure harimwo amakaye karamu n'agacamurongo turabona, kandi n'abanyeshure bariko bariga ivyigwa.

Twihweje neza turabona ivyigwa vyanditse kurubaho, imbere hari umwigisha ariko aratanga ivyigwa abanyeshuri bakamukurikira kandi neza cane.

Twihweje neza turabona ikirere gisa neza cane. N'amasomero menshi kandi meza cane. Iruhande hari imirima ishajije kandi itotahaye, harimwo ibiti birebire kandi bifise amababi maremare.

Twihweje neza turabona amasomero meza cane ari kumwe n'ibiti bitotahaye cyane n'amabombo y'amazi meza cane iruhande hari abanyeshuri bari kunywa amazi.

Twihweje neza turabona ubuzu bwasugumwe bwinshi kandi bwiza cane burimwo abanyeshure bariko barihagarika iruhande hari imirima itotahaye.

Tihweje neza turabona amasomero meza cane afise amadirisha asa neza arimwo abanyeshure bariko bariga ivyigwaba bahaye n'abarimu beza cane.

Twihweje neza turabona amasomero menshi, kandi meza cane ha ruhande hari abanyishure bariko baraja ku masomero turabona n'imirima itotaye iteigomwe n'ibiti birebire, kandi bitotahye.

Twihweje neza turabona amasomero menshi cane iruhande hari ibibuga vy'inkino vyinshi kandi bitandukanye, abanyeshure bariko barakina inkino zitandukanye n'imirima itotahaye.

Twihweje neza turabona amasomero menshi kandi meza cane arimwo intebe z'abanyeshuri, n'abanyeshuri bari kwiga abigisha nabo bagatanga ivyigwa ku banyeshure babo.

Twihweje neza turabona amasomero menshi cane abanyeshuri bariko bariga ivyigwa bitandukanye ivyindimi ivyibiharuro kandi bariko barabitora cane.

Twihweje neza turabona amashure meza cane, kandi ategomwe i ruhande turabona n'abanyeshure, ndetse n'abigisha bari kwigisha ivyigwa vyiza, kandi bitegomwe.

Twihweje neza turabona amasomero menshi cane, iruhande hari abanyeshure benshi bavuye ku masomero bahimbawe, turabona n'imirima itotaye isa neza cane.

Twihweje neza turabona akazu ka surwumwe, gasa neza gateye igomwe. Iruhande hari amabombo y'amazi, abanyagihugu bavomako amazi yo kunwa, ndetse n'abavuye gukoresha akazu ka surwumwe bakoresha mu gukaraba.

Twihweje neza turabona amasomero menshi kandi cyane turabona n'abanyeshure bariko bariga ibyigwa bari kumwe n'abigisha babo iruhande hari imirima itotahaye cyane.

Twihweje neza turabona uburiro bw'abanyeshure, iruhande hari amasomero menshi kandi meza cane ,abanyeshure bariko bariga ivyigwa vyabo.

twihweje neza turabona ibiti birebire kandi bitotahaye cane, bifise amababi maremare kandi atotahaye cane, iruhande hari imirima itotahaye cane.

Twihweje neza turabona abanyeshure bari ku masomero bambaye impuzu nziza cane bafise n'ibikoresho vyo kw'ishure turabona n'ibiti birebirefise amababi maremare, kandi meza cane.

Twihweje neza turabona amasomero menshi cane iruhande hari abanyeshuri bariko baratera udukuru kandi n'ibiti birebire kandi bitotahaye cane.

Turabona amasomero, menshi atandukanye, kandi ateye igomwe; turabona n'inyubako, nyinshi zitandukanye; izigeretse, n'izitageretse turabona n'ibiti, birebire, kandi bitotahaye.

Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari, isize amarangi asa n'urwatsi n'ayatukura, yanditseko ko ari ikibanza ca komine y'i Ngozi bakoreramwo mu kwakira abantu b'abanyagihugu bavyipfuza.

Ikibuga kinini cane kirimwo inzu za kijambere zubatswe neza hirya hariho inzu yubakishijwe amatafari aturiye n'imisipi isize amarangi yera hirya hariho n'imodoka yegereye ku rupangu.

Turevye neza turabona amasomero menshi atandukanye turabona n'ibiti birebire bifite amashami maremare kandi biteye igomwe bitotaye cane kandi bishajije.

arugeneza turabona nibaci totaye ndetse nibiti biro bire kandi bifiti amabemaremari bitotaye cyane turabona n'inyubako nishe itatukani it amasomero ityuburiro n'ibindi.

Inzu nini cane yubatswe ku buryo bwa kijambere igeretse gatatu kandi ifise amabati ya kijambere imbere yaho hariho ikibanza umuntu yoteramiramwo agafata akayi cangwe akayoga kenshi cane mbere nziza.

Twihweje neza turabona amasomero menshi atandukanye, ndetse n'abanyeshure biga kwayo mu masomero turabona n'ibibuga vy'inkino bitandukanye nk'ivyo umupira w'amaguru turabona, kandi n'ibiti birebire, kandi bidutahe.

Inzu nziza cane igeretse incuro zitanu. Isukajwe amabati mashasha kandi yubatswe ku buhinga bwa none. Hanze hariho ikibuga kimeze neza cane bakinirako.

Amashure, meza cane, yubakishijwe amatafari aturiye; hirya, hariho ibarabara, ry'ikaburimbo, harimwo n'imodoka yirabura, yariko iragenda; hejuru, hari ibicu vyinshi cane, vyera.

Twihweje neza turabona inzu nyinshi zitandukanye, ndetse n'amabarabara meshi atandukanye arimwo ibikoresho vyumwibarabara nk'imiduga n'ibindi bitandukanye, kandi bishajije.

Twihweje neza turabona inyubako nyinshi zitandukanye, turabona imodokari, turabona ndetse n'ibibuga by'inkino byinshi bitandukanye iby'inkino by'imipira w'amaguru ndetse ni y'amaboko.

Twihweje neza, turabona inyubako nyinshi zitandukanye, turabona iz'ubuyobozi bw'amasomero, turabona n'izindi nyubako zitandukanye, turabona kandi n'ibiti birebire kandi bitotahaye.

Twihweje neza turabona amasomero menshi yatandukanye zibabona n'ivyigwa vyinshi bitandukanye, ndetse n'abanyishure biga mwayo mu masomero turabona n'ibikoresho vyo mu masomero nk'intebe n'ibindi.

Twihweje neza turabona amasomero menshi atandukanye turabona n'abanyishuri biga kwa masomero turabona n'ivyigwa vyinshi bitandukanye ivyo ugusoma ivyo ukwandika, ndetse n'ivyo ugukora ibiharuro.

Twihweje neza ,turabona Amasomero menshi atandukanye, turabona n'abanyeshuri barikwiga ivyigwa bitandukanye ,ndetse bariko barakurikira neza kandi bariko barategera.

Ikibuga kinini cane kirimwo utwatsi dusa n'urwatsi kandi dutoshe hija yacyo hariho ibiti vyinshi cyane bifise amababi asanurwatsi hejuru hari bicu.

Ikibuga kinini cane kirimwo utwatsi dutoshe cane hari hubatsemwo amashure meshi cane yubakishijwe amatafari aturiye afise imiryango y'ubururu.

Twibujineza turabona ubuzu bwa sugumwebwe amasomero turabona n'inyubako zuburaro, ndetse n'izo gukinjikiramwo turabona kanzinabanyishuri, ariko araja masomero.

Ko iwijeni zazaragamana bagekishi zitandukani hari zo abasumiro hari izuraro, ndetse n'izoubwiro traula, kandi n'imirima minshitotayi itegamwe tahano, kandi nibitsibiri biri bishajije.

Twihweje neza turabona abanyeshuri bariko bariga ivyirwa vyishi bitandukanye turabona abariko bariga ivyindimi ibiharuro ndetse n'ibindi turabona kandi n'ibikoresho vy'amasomero amakaramu makeyi ndetse n'ibindi.

Twihige neza turabona amasomero meshi atandukanye ndetse n'ibikoresho vy'amasomero amakaye amakaramu ndetse n'intebe turabona kandi n'imirima myishi itotahaye iteye igomwe.

Twihweje neza turabona imirima myinshi itotahaye iruhande harimwo ibiti byinshi kandi birebire bifise n'amashami maremare turabona kandi n'inyubakwa myinshi itandukanye.

Twihweje neza turabona ibikoresho vyinshi vy'amasomero bitandukanye turabona intebe amakaye amakaramu ndetse n'abigisha turabona kandi abanyeshuri bashigije cane.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye, rimanikishijwe amabati yera, imbere hariyo intebe zonyene zitonze kumurongo, nta munyeshure yarimwo.

Ikibanza kinini cane kibonekamwo inzu nini cane yubatswe ku rugero rushimishije igeretse inshuro zitatu ifise ibiyo vyiza hamwe n'imiryango myiza.

Akabati karimwo ibitabo vyinshi amakaye harimwo ibikarato ariko akumba kamwe kamwe karimwo ibintu byabi hejuru hariyo n'imatera bari bamanitse.

Twihweje neza turabona inyubako zamashure menshi zitandukanye, turabona kandi n'imodokari ndetse n'abantu benshi baje ku mirimo y'akazi, turabona kandi n'abanyeshure bashajije.

Inzu nziza cane isize amarangi yera hejuru guhera hagati na hagati hasi naho hasize amarangi asa nubururu imbere yaho hariho umuntu yari ahagaze.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi hagati muri co harimwo imodoka itwara abantu mu kwiyunguruza bagomba baje gutembera ahantu hatandukanye.

Ishure ryiza cane rifise imiryango myinshi hasi hahubakishijwe amabuye. Imbere yaho hari kibuga ciza cyane kirimwo utwatsi dutotahaye impene yariko irarisha.

Ikibuga kirimwo umusenyi hagati muri co hariho igiti kinini, kinini cane gifise amashami maremare abantu benshi boshobora kwicaramwo bikinze izuba.

Twibege neza turabona amasomero menshi atandukanye ndetse n'abanyeshure bari kwiga mura yo masomero turabona kandi imirima myiinshi itotahaye y'ibigori iyibirarage ndetse n'iy'umuceri.

Ibarabara rinini cane ririmwo ibivu atakaburimbo ririmwo hirya yaryo hariho igiti kinini cane ubundi buryo harimwo ikigazi imbere yaho hari inzu nini cane igeretse.

Abanyeshure benshi cane bari bicaye mw'ishure bambaye umwambaro w'ishure wera n'ijipo zisa n'umugina, bariko bakora ikibazo umwe wese yicaye ku ntebe yiwe.

Abanyeshure bo mwishure shingiro bambaye umwambaro waniforume kandi bambaye impuzu zisa n'umubururu imbere hariyo umwigisha yariko arigisha.

Inzu nini cane yubaswe ku buryo bwa kijambere igeretse incuro zitatu. Hanze yaryo hariho abantu benshi bariko barakina n'umupira w'amaboko.

Ishure rinini cane harimwo ikibuga cubakishijwe amatafari aturiye hagati hariyo igiti kinini cane camwa ivyamwa bitwa imyembe.

ishure ryiza cane ryubakishijwe amatafari rigeretse kabiri kandi risize irangi ryera mu makeri hanze yaryo hariho abanyeshure bari mu karuhuko gatoyi.

Twihweje neza turabona amasomero menshi cane kandi meza rwose; turabona indani mu masomero intebe zitandukanye z'abanyeshure, ndetse niz'abigisha turabona kandi abanyeshure bari gukora isuku.

urupango runini cane rw'arimwo inzu igeretse kabiri kandi yubakishijwe amatafari isize n'isima kandi mu mbavu hari amarangi yera hejuru hariho ikirere kibonekamwo imvura ishaka kugwa

Akantu kera cane babikamwo ibikoresho vy'ishure nk'amakaye rogisite cangwe nibindi bashobora gukoresha bariko bariga harimwo n'amakaramu.

Tubiruejo n'ibizazu babona inyubako nyinshi zitandukanye turabona izo amasubiro iz uburaro ndete n'ioubuyubuzi zabona, kandi ii biremire, kandi bishijije bityo za icane.

Inzu nziza cane isize amarangi yera hagati muri yo hariho urubaraza rugabura ivyumba imbere mu go urubaraza hariho imiryango ibiri isize amarangi asa n'ubururu iyo nzu hejuru iriko igisenge c'imbaho.

Ibarabara ryiza cane ataka burimbo ririmwo harimwo umusenyi mukemuke harimwo abana bari bavuye ku ishure bambaye n'umwambaro w'ishure bari batashe muhira.

Twihweje neza turabona amasomero menshi atandukanye iruhande hari ibibuga vy'inkino vyinshi, kandi bitandukanye abanyeshuri bariko barakina imikino itandukanye.

Twiheje neza turabona inyubako nyinshi zitandukanye turabona amasomero turabona n'inyubako z'ubuyobozi, turabona kandi n'ibiti birebire kandi bitotahaye, turabona n’imirima itotahaye.

Ishure rinini cane riboneka nk'irishaje abanyeshure bigiramwo kandi bakoresha mu gutora umukuru w'igihugu; kubera vyari yanditseko ko ari ubwiherero bajamwo kugira ngo batore umukuru w'igihugu.

Iki turabona amasomero benshi cane turabona amasomero ari mu bikoresho vyomu masomero ndetse nivy'abanyeshure amakaye amakaramu y'ibitabo ndetse n'ibindi.

Tubiweje neza turabona inyubakunonshi zitarukanye izo amasomero z'uburiro, ndetse n'izuburano turabona, kandi amasomero arimwo ibikoresho vyinshi ibikoresho vy'ugucaba ibikoresho vy'ukwandika.

Twihweje neza turabona amasomero menshi atandukanye, ndetse n'abanyeshure biga kuri ayo masomero, turabona kandi n'ivyigwa vyinshi bitandukanye nk'ivyo gusoma nk'ivyo gukora ibiharuro, n'ibindi.

Turabona inyubako nyishi zitandukanye aho tubona izamasomero, izamavuriro ndetse niza abayobozi bamashure turabona kandi ibiti birebire kandi bitotaye.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye rifise ibiyo ribonekesha urubaraza runini cane ni kuvuga akayira gasize isima abantu bacamwo.

Ikibuga kinini cane kirimwo umusenyi, hirya yaco hariho inzu nyinshi cane, ariko hagati hari ibendera ry'igihugu c'u Burundi n'imodoka yirabura cane yari ihagaze impande.

Twiheje neza turabona inyubako nyinshi zitandukanye aho tubona izo uuyobozi bw'amashure n'amasomero menshi atandukanye turabona n'ibikoresho vyo mu masomero nk'intebe n'ibindi.

Turabona amasomero meshi atandukanye turabona n'ibikoresho vyo mu masomero aho tubona nk'intebe zicarako abanyeshuri ibitabo vy'ivyirwa bitandukanye nkivyi biharuro ivyi ndimi n'ivyugucapa.

Ishure ryubatse neza rifise imiryango itandatu n'amadirisha menshi, inyuma yaryo hariho ibiti vyinshi, hagati mu kibuga hari ibendera ry'Uburundi ariryo ririko rirahungabana.

Twihweje neza cane turabona amashure menshi kandi meza cane iruhande turabona amavuriro abarwayi bivurizaho kandi turabona n'abanyeshure benshi kandi bashajije.

Inzu nini cane, yubakishijwe amatafari aturiye, isize isima hasi ,isakajwe amabati mashasha, inzu ndende gose ifise ivyumba vyinshi cane.

Twihweje neza turabona amasomero menshi kandi meza cane, iruhande hari abanyeshure bari gukina abigisha nabo bari gutegura ivyigwa vy'abanyeshure babo.

Ndabona amashure afise ibiti vyinshi kandi bishajije ndabona n'ibiti bire bire ifise amababi mare mare kandi bitotahaye.

Twihweje neza, turabona amasomero menshi kandi meza cane. Iruhande hari abana bari gukina inkino nyinshi kandi zitandukanye bari kumwe n'abigisha babo.

Ndabona ibarabara ku mpandi zaryo hari ikigazi kirekire yiremvye mfise amababi atutahaye ndabona ibiti ku ruhande biremvye birebire bifise amababi meza cane.

Twihweje neza turabona amasomero menshi kandi meza cane iruhande hari ibiti birebire kandi bitotahaye cane abanyeshuri bariko baraja ku masomero.

Twihweje neza turabona ibiti vyiza bitotahaye, bisa neza birebire kandi bifise amababi maremare, turabona n'inzu nziza cane, zisa neza gose.

Twihweje neza turabona amasomero menshi, kandi meza cane i ruhande hari ibiti bitotahaye cane abanyeshuri na bo bariko baraja ku masomero kwiga ivyigwa bitandukanye.

Twihweje neza turabona amasomero meza cane iruhande hari ibiti vyinshi, kandi bitotahaye cane bifise amashami maremare, kandi atotahaye cane.

Twihweje neza turabona amasomero menshi cane iruhande hari abanyeshure bari kuja ku masomero bari kumwe n'abigisha babo, turabona n'ibiti birebire kandi biteye igomwe.

Twihweje neza turabona amasomero menshi cane afise imiryango myiza cane arimwo abanyeshuri bariko bariga ivyigwa bitandukanye.

Twiheje neza turabona imirima isa neza itotahaye cane .Iruhande hari ibiti birebire bitotahaye cane bifise amashami maremare kandi atotahaye iruhande hari abarimyi.

Twiheje neza turabona amasomero menshi kandi cane iruhande hari abanyeshure bagiye kumasomero kumwe n'abigisha babo kandi n'imirima itotahaye.

Twihweje neza turabona inyubako nyishi zitandukane amasomero amazu y'uburiro ndetse n'abuyongi turabona kandi n'abanyeshuri bari mu masomero bariko bariga ivyirwa bitandukanye ivyindimi n'ibiharuro

Abantu batatu bambaye imyambaro isa n'ubururu ari yo masarubete bariko bariga ibijanye no kubarira imbere yabo hariho imashini ibarira impuzu abantu bambara.

Turugeneza turabona ibakonisi zitandukanye turabona iz'amasomero izuburiro ndetse turabona n'abayiko barategura ifungurwa nyinshi zitandukanye bambaye neza kandi bashagije.

Ivyubijenetsa turabona bikoresho vyinshi vyo kw'ishure amakaye amakaramu, ndetse nibindi turabona, kandi nibiti vyinshi bidotaye, kandi birebire cane tutabona, kandi n'abanyeshure bariko baraja ku masomero.

abanyeshure benshi bambaye imyambaro itukura, abandi imyambaro yera bariko baratsindana mu gukina urukino rw'umupira w'amaboko, kandi umupira wari hejuru.

Abantu batatu bari bambaye amasarubeti agomba kwirabura ahandi naho akagomba gusa n'ubururu, n'imeza isize irangi risa n'urwatsi bariko bariga umwuga wo kubaza.

Abanyeshurere bariko bariga, imbere hariyo umwigisha yariko abigisha ibiharuro ku mboneshakure ariho babirabira.

Ibarabara rinini cane risize isima hari hahagazemwo abanyeshure bane babiri bari bafise amamenyetso mu ntoke bari bambaye impunzu zirabura.

Turabona amasomero meshi atandukanye ndetse n'abanyeshure bariko barigira muri ayo masomero turabona n'imashine nyabwonko abanyeshure bariko barageragereza ko ubumenyi bwabo.

Abantu babiri bambaye amasarubete asa n'ubururu, bambaye inkofero zisa n'umuhondo, bariko bariga ibijanye n'umuyagankuba, no guhanahana umuyagankuba.

Abantu benshi cane bicaye ku ntebe zitukura bambaye imyambaro yera kandi bafise utuntu mw'izosi tubaranga bari mu nama bariko bumviriza vyinshi.

Abanyeshure benshi bari bicaye mw'ishure umwe wese ku ntebe y'iwe bariko barakurikira umwigisha yariko abigisha ari imbere ni mboneshakure.

Umuntu yari yambaye isarubete isa n'umugina, yariko aracapa, ariko arasiga amarangi y'umwana yari yacapye, akoresheje ikereyo kandi n'ikaramu.

Twihweje neza turabona inyubako nyinshi cane ,turabona iz'amasomero ,turabona iz'uburiro ,turabona kandi n'iz'uburaro, turabona kandi n'imirima myinshi itotahaye iyo ibiharage n'ibigore.

Twihweje neza, turabona inyubako nyinshi, zitandukanye, turabona iz'uburiro, iz'uburaro, ndetse n'amasomero; turabona kandi, n'ibikoresho vyo mu masomero, bitandukanye; ibitabo, amakaye, n'amakaramu.

Abanyeshure benshi bari bicaye mw'ishure umwe wese ku ntebe yiwe bariko bararaba imboneshakure, umwigisha yariko arabasigurira ibijanye n'ubuhinga bwo kwiga.

Twihweje neza turabona inyubako nyinshi zitandukanye, turabona iyuburaro iy'ubufunguriro n'iy'amasomero, turabona kandi n'amavuriro, turabona kandi n,ibiti vyinshi bitotahaye.

Abantu benshi bicaye mw'ishure, bambaye amasarubete asa n'ubururu, bariko bariga ibijanye no gusudira, umwe yari yifashe kw'itama, abandi bariko baratwenga, abandi bariko bariraba.

Twihweje neza turabona amasomero, abanyeshure bariko bariga ivyigwa bitandukanye ivy'ibiharuro ibyindimi iby'imyuga ndetse baberewe cyane turabona kandi n'abigisha babo.

Ikibanza kinini cane cari cicayemwo abantu benshi, babiri bari bafise imishatsi y'imikorano, abandi bariko barandika umwe wese yari yicaye ku ntebe yiwe.

Abanyeshure bari bicaye mw'ishure, umwe wese yicaye ku ntebe yiwe, imbere hariyo imboneshakure bariko barigirako, mwigisha yari yashizemwo icigwa ciwe.

Twihweje neza turabona mu masomero menshi atandukanye ndetse n'abanyeshuri benshi bariko bariga ivyigwa vyinshi bitandukanye ivy'indemi, ivyo guharura, n'ibindi turabona Kandi n’imirima itotahaye.

Abanyeshure benshi bari bicaye mu ishure ishure rifise amarido kandi bariko bariga imbere hariyo imboneshakure barabirako mu kwiga.

Twihweje turabona amasomero menshi atandukanye turabona n'ibikoresho vya masomero amakaye amakaramu n'intebe turabona kandi n'amazu y'uburiro atandukanye.

Abantu benshi bambaye impuzu z'ubwoko butandukanye, izera, izirabura, izitukura, izisa nu rwatsi bari bicaye ku ntebe ku murongo bariko barumviriza inama ngirakamaro cane.

Turavye neza turabona amasomero menshi atandukanye ndetse n'abanyeshure bari kwiga murayo masomero turabona n'ibikoresho vyo muri ayo masomero ndetse na bigisha, turabona kandi n'ubwiza bw'abanyeshure.

Abantu batanu bari bambaye imyambaro isa nubururu bariko barakora ibintu vyinshi vy'ivyuma bakoresha mu gukora imodoka.

Ikibanza kinini cane kirimwo imashini nyabwonko, kirimwo n'amakarata bakoresha mu kuraba umubumbe w'isi, kandi ikibanza gisize irangi ryera n'iryirabura.

Twihweje neza turabona amasomero menshi atandukanye turabona n'inyubako z'imyuga itandukanye ndetse n'imyuga imwemwe nk'iyukubaza n'iyindi turabona kandi nabantu bashajije.

Twihweje neza ,turabona inyubako nyinshi zitandukanye, turabona amasomero ,amavuriro, izuburaro ,ndetse n'ubuzu bwa sugumwe, turabona kandi n' abanyeshure benshi

Umuntu umwe yari afukamye hasi yariko arumviriza yongera akora umuyaga nkuba yari yambaye amaga ku maboko ndetse n'isarubete ryirabura.

Abantu benshi ,bari bicaye mu kibanza cagutse, umwumwe wese yicaye ku ntebe y'iwe, kandi bariko barumviriza bari bambaye impuzu zitandukanye.

Abantu babiri bari bicaye mu kibanza k'imwe umwe wese afise imashini nyabwonko umwe yariko arigana inzu yari yacapwe n'iyo mashini ayiha amabara.

Twihweje neza turabona inyubako ziriko zirubakwa zitarahera cane iruhande hari abakozi bakora kuri izo nzu kandi turabona n'ibiti vyiza cane bitotahaye.

Twihweje neza turabona amasomero meza cane arimwo abanyeshure bari kwiga ivyigwa vyiza cane imbere yabo hari umwarimu ariko arabaha ivyigwa n'ubumenyi bwiza.

Twihweje neza turabona amasomero meza cane arimwo abanyeshure beza, kandi bashajije cane bariko bariga ivyigwa vyiza cane i ruhande hari ibiti bitotahaye.

Twihweje neza turabona abanyeshuri bari ku masomero meza cane. Bari kumwe n'abarimu b'abo, bashajiije kandi basa neza cane. Iruhande hari ibiti, vyiza kandi bitotaye.

Twihweje neza turabona imirima myinshi kandi itotahaye. Abavuzi b'ibitegwa nabo bariko barayivura ingwara zitandukanye kandi bashajije.

Twihweje neza turabona amasomero arimwo abanyeshure benshi kandi beza cane bariko barakurikirana ivyigwa n'abigisha babo, iruhande hari ibiti birebire kandi bishajije.

Twihweje neza, turabona amasomero menshi cane ; abanyeshure bariko bariga ivyigwa bitandukanye, ivy'indimi ivy' ibiharuro kandi bashajije. Turabona n'imirima itotahaye.

Twihweje neza turabona ubunywero busa neza cane, burimwo abantu benshi kandi cane, iruhande hari ibiti bisa neza bitotahaye kandi birebire.

Ndabona abaganga bari mu bitaro bari kwitaho abagwayi babo, ndabona abaganga bafise imiti nyinshi kandi itandukanye, ndabona abagwayi bakize.